Daaro asati eqqidi diizayssi bettes ha assatika attumatinne maccati ubbaykka gammo cenchcha kuwasse kassa cuggati maayiza mayo ubbatika mayidi de'ettes.

Qoddan kehippe daaro asati attumay maccay gashe na'ay giitay gashey ubbaykka ke'ddi oggera waraqata dhoqqu oththidi miththa bolla qachchidi oggera asay issippe hametishshe de'essi.

Qoddan kehippe daaro asati issippe pachcha woykko dalgga gadde giddon uttidinne eqqidi diiza asati ubbay ba sinththan gaattuma woykko kallo getetiza mishshe ba sinththan essidi de'ettes.

Qoodani keehippe daro asati issi gitta woykko wolqama dalga keeththani ubbaykka uttidi zoretishe woykko hasayettishe dunguza geetettiza may7o may7idi booththa qoofe huphe bolla wothidi dizayssi beettees.

ha beettiza wolqama keeththey sheechcha geetettiza sohonne beettizayssa gidishe ha keeththas sunthaykka gaammo dubbusha woykko gaammo woga asati dubbusha siiqidi ha keeththanne ooththiza bessa geetettes

qodani kehipi daro asati haasatikka kuwaase be'ishe dizayssi beettees haasatikka gammo cincha kuwase cugati may7iza may7o dunguza medhora diza may7o maydi ubba asaykka ufayetishe dizayssi beettees

Qoodan keehippe daro asati ubbaykka oge gitta woykko adussa oge bolla ke'idi motorsaykile laaggishe dizayssinne haasu tu giddonn issi asay dhoqu woottidi itiophiya woykko debube duge hakilile bandara oykkidayssi beette.

ichachu asate uttidi dizayssi beettees ha ichachu asatus sinthan dumma dumma ayfe ayfe qommoti de7oosona ha ayfe ayfeti leemisos abakatonne muuze geetettiza ayfe ayfeti de7oosona

Dumma dumma kawo oosancha asati issi bessane woykko issi bootane woykko issi keeththan uttidi de'ettes haasatikka gaamo cencha cuga kuwase ka'iza asati may'za may'o ma'idi de'ossana

heedzdzu addeti dunguza may7o maydi ekkidi dizayssinne h eedzdzu asati ba kushen xambaro oykkidi dizayssi beettees ha asatikka gaammo wogan kawo geetettizayta heedzdzatikka dere kawotakko

Gashe nayti issife shiiqidi issi keshettidi woykko naagetidi diza bessani ka7ishe dizayssi beettees hanatuppeka gede baggera ayfesi keehippe lo7iza woykko malaliza mithati diccidi le7ettes.

Hayssi beettizayssi arba mince woykko cheechcha kataman beettiza gitta wolqama keeththe gidishin ha keeththa giddon uttizayssi arba mince katama aysso aawatinne dumma dumma kawo oosanchati ha keeththa giddon ozo odhdzetes.

issi giya masatiza sohon woykko bessani dumma dumma asati gashe naati gitati macaynne attumay ubbaykka ba huphe bolla garetha may7o xaaxidi ubbaykka ba kushe bolla oykko kushe qoodhe bolla wothidi de7eettes

Issi timirte keeththani tamare nayti timirte tamari wursidi ubbetikka astamaretan anjettishinne ba tamarida deeththa woykko ba tamarida ayfe be ishe dizayssi beettes.

Odani keehippe daro asati eqqidi dizayssi beettees ha asatikka dumma dumma may7o oykko xibabeppe oosettiza gammo dunguza geetettiza may7o may7idi issi adde ba kushean xambaro geetettizayssa oykkidi eqqides.

Issi bootha mayo mayida adde ba huuphe bolla bootha qophe wothidi de'es ha adeka ushacha kusheni asasi kooshe l'oqu oothidi aathiza miisha ba kushen oyqidi de'es.

Issi adeyi kumeththa mayo mayidd uttidi dizayiss betees.haa adeyik baa kushshe woyikko oshshachcha kushshen asas koshshe woyikko qala dhoqqu oththidi aththizz mishshe baa kushshenni oyikkidi uttidi hasayishshe de'ees.

Issi kumeththa kareththa medhdhora diza mayo mayidda adeyi oyidde bolla uttidi baa kushshenni koshshe woyikko qala dhoqqu oththidi aththizza mishshe oyikkidi hasayishshe de'ees.

qoodani keehippe daro asati issife shiiqidi dizayssi beettes hasatikka dumma dumma xifapeppe oosettida dunguza geetettiza may7o qoodheni may7idi hupheni qoofe woykka wothidi dizayssi beete

issi gita keeththe giddon oyddu asati de'osona, ha asatuppe nam'u macati xibabeppe oosettiza dunguza geetettiza mayo mayidi dizayssinne issi addezi issi macashessi dumma dumma miishe immishe de'es.

Qoodani keehippe daro asathi ubbaykka shiiqidi issi cugan cugan gididi woykko ubbaykka issi bolla sibsebaa woykko gubayee uththidi haasayeththishe dizayssi beeththees.

paydoni keehippe daro asati issi keeththe sinthan uttidi de7osonna ha asatikka ubbay ba kushan kallo oykko gatuma kiyotetteza miishe oykkidi deettes ba huphe bollaka dumma dumma medhora diza qoofe wothidi de7ettes

daro asati issife shiiqidi issi bessani ubbaykka attumaykka macay oyde bolla uttidi dumma dumma haasayata haasayatishe oykko tobetishe de7ettes

issi adde ba kushe nam7u kushe issi bolla woththidi eqqidi dizayssi beettees haaddezappe guye baggara dumma dumma asati woykko qoodanne ichashuppe dariza asati uttidi de7osona

Qodani keehippi daro asati ubba asayka issi keeththa hoykko lo'iza sohonne ubbeti uttidi haasayettishe hoykko jugan jugane tobetishe hoykko ubbaykka zoretishe de'oosona

Issi atumaynne issi macay nam'ayka botha mayo mayidi ba kushan issi atumazi cisha oykidi na'ayka ba oyketidi ubbayka issay issa xeletishe de'etes

Issi Gita Abba matanni woyikko dalgga Abba matanni dumma dumma boththa kafotti uttidinne eqidi dizayiss betees.haa kafutoppe guye bagara dumma dumma addissa gidida matayikka de'ees.

Qoddani daro assati atumatine maccati issipe shiqidi issipetesi ha asatu giddoni issi issi assayi duma duma kasse wode mayo woyiko kase wodde buqura getiza mayo mayidi ba kushiyanika duma duma mishata oyikidi detes.

Pudeni kehipe daro kafoti gotta Abba Hatha matani haththape gatta baggara eqqidi matta gidoni dizaysa beses ha kafotika haththa matan woyko Abba matan diza kafota geetetosona

Ha beetizayssi beni wode buqura geetetiza miishshatappe aksume tuusa shuchcha geetetiza issi tigire kilileni beetiza gita gidida aksume tuusa shuchcha geetetees.

Issi goyetida gade gidoni Hatha haylasho getetiza nam'u haylashoti ba duna doyidi ubbatikka hatheppe gaden woyko Karen ke'idi zinidi dizaysa betese

Heedzu attumatinne issi maccay uttidi kaththi mishe dizaysi beetees. Ha asatima mishe diza kaththa qommoyka de'ishini ayfen be'ishini asho geetetiza kaththa qommo mishe de'etees.

heedzdzu goshe maca nayti heedzdzatikka issa issara kushe weketide booththa kumetha may7o may7di heedzdzu nayti eqqidi dizayssi beettees

issi addey gitanne ayfes xeellishin lo7iza woykko malaliza uuththa giddora xibabefe oothettiza dunguza geetettiza gaammo boncho may7o may7di ba qoodheni dunguza xaaxidi hamettishe deees

Issi macasiya miizza woykko zo'o medhora diza miiziyo mara miizza sinththane qaachada ba huphphe bolla sharbe xaxada issi macasiya miiziyo yeessashe woykko maaththashe de'aws

Ha bettizayssi kase wode buuqura getettizayttappe isso gididayssi Tigire giddon beettiza akisume hawulte getettiza toossa shuuchcha gididayssa beesses

Issi baazotiza woykko wooratiza bessan issi maatappe woykko miiththappe keexettida keeththay dizayssi beettes ha keeththeppe sinththe baggara nam'u deeshsha natti gedde keeththe pengera adhdhidi bishshe de'ettes

Habettizayssi itiphiya giddon diza beni wode buquratappe isso gididayssi aksume geetettiza miishe shuchchafe hocettidi woykko shuchchafe masetidi medhettida miishekko.

issi asho shukiza keeththane woykko asho shukidi bayziza keeththani nam7u asati asho shukidi bollan kaqi wothedi izafe duuthi duuthi woykko izafe duutherethidi asas bayzishe dizayssi beettes

heedzdzu asati dizayssi beettees haasatikka issi adde issi maceynne issi gashe naay ubbatikka booththa may7o may7di issi addeynne issi macey miicishe de7eettes

Hayssi beettizayssi dumma dumma qoodani tammafe nam'u tammufe dariza asay dizayssanne dumma dumma macati kase wode woykko bronchos may'o bederetethan mayattiza may'o maydi de'oosona

issi addeynne issi indiya nam7u nayta ba kushen oykkidi eqqi dettes ha oyddu asatikka ubbetikka issi medho may7o may7di issi addezi gashe naa kushe oykkidi issi macheyakka issi macey kushe oykkidi dizayssi beettes

habettizayssi dumma dumma beni wode buqura geetettiza miishatappe issino gidishe hamishaykka oosettizayssi zambaba geetettiza mithappe asay ba kushe hiillani ooththidayssa bessees

issi soo asati aawaynne aayiya nam7u naata aawazi wakkin issi naa ayiyawakkin ubbetikka miicishenne ka7ishe dizayssi beettees

issi gitta keeththe dizayssa sinthan keehipe qoodan daro macati sheeqidi ha macatikka giya giyatishenne zal7ishe bayzishenne saamishe de7osana

Qoodani keehippe daro asate haasatikka dumma dumma xibabefe oosettiza gammo boncho may7o woykko dunguza geetettiza may7o may7idi ba kushani xambaronne dumma dumma maatata oyqqidi eqqidossana.

Issi diccida woykko gita kataman dumma dumma ayfes xeelishin lo7izanne malaliza keexteti keexeti dizayssanne issi oge giddon haaththey oosettidinne pude bolla pultishe dizayssi beettees.

Nam'u macatinne issi attumay eqqidi dizayssi beettees ha hedzdzu asatikka ubbaykka booththa xibabeppe oosettida afala maydi ubbaykka eqqidi dizayssi beettees.

Habettizayssi dumma dumma heeqo woykko kawusha gidida mitha qomofe oosettiza haaththa bollara hamettiza wogolo geetettiza miishe gidishe hayssika asi haaththa bollara woykko abba bollara hamettana mala maaddees.

Paydoni ichachu addeti ussi oge bolla eqqidi dizayssi beettees haasatoppe guye baggara dumma dumma keeththatinne dumma dumma worati woykko diccida gita worati dizayssi beettees.

paydoni keehippe cora asati ubbaykka uttidi dizayssi betees ha asatikka gammo woga woykko gammo seera miishe gididayssa guche geetettizayssa ba huphe bolla ubbaykka essidi deees

Issi keeththe woykko qorqoro keeththe gididi issi wulay doya dizayssinne ha wula pengeni issi gashe naay uttidi dizayssi beettees ha gashe naaykka ba nam'u kushe duuna bolla woththidi deees.

Issi gitanne wolqama gidida aahotethara diza mayo bayiziza bessani daro gashe naatu mayoyinne gita natu mayoy ha mayosika medhoy booththa gidida mayoy keehippe daro mayoy diza issi beettees.

qoodan keehippe daro asati dumma dumma xibabepfe oosettiza wolayta dunguza geetettiza may7o may7di eqqidi de7ettes hasatu giddonka dugge ha tophiya kalele aysso aawa daanna dalahun kabadaykka beettes

Hayssi beettizayssi ha wodey ehida dumma dumma miisheta gidishe haytikka issi silke woykko moobayle bolla caanettidi asas daro go'a immishe deettes ha miishati leemisossi feesbuuke instagraame toktokenne issinaap chate geetettiza dumma dumma miishatakko.

Habettizayssi issi gita keeththe bolla eriso woykko qonciso xaafey xaafeti dizayssi beetees ha xaafeykka nababetishe amara biiraawi kililawi mengis geetettiza xaafey xaafetidi deees.

Issi kareththa kumeththa mayonne garsera issi booththa mayo mayida addey uttidi oshachcha bagganinne hadirssa baggan issi ushachcha baggara itophphiya kilile woyikko itophphiya dere bessiza bandiray bessizaysi beettees.

Kehippe qoodani daro gidida miishati woyiko koronte poo'iza korontey izan shiiqidi asas poo'o immana mala maaddiza koronte gaane woykko koronte izan shiiqiza miishati dizayssi beette

issi gade giddone kame geetettiza miishe caani ehidi koronte woykko eexiza koronte iza giddora aadhdhiza booththa shubo geetettiza miishe asay birshishe dizayssi beette

qoodani usuppunappe dariza asati ubbaykka koronte aaththiza shubo birshishenne ha koronte aaththiza shubo mitha bolla qachanas fidoosishe woykko birshishe dizayssi beette

issi dichcha bolla diza katamanni ogey buro oosettishe dizayssi beettees. ha ogeppe ushacha baggaranne hadirsa baggara dumma dumma keeththeti de'osona. ha ogezarakka nam"u kaameti hamettishe de'etees.

issi aaho woykko dalga denbani koronte poo7o aaththiza issi mithay eqqidi diizayssinne ha mithappe kuye bakkene keehippe gita mithati woykko dalga worati de7oosona

Issi giththa keththa gidoni duma duma mishati bettes.ha mishatika assay uttiza oydenne assi iza bolla kaththa miza xarphphezay getetizaysi ubayka shiqidi uttidaysi bettes Bette's.

Gita keththe giddon keehippe daro asay uttidi ha asatuppe issi boththa mayo mayida addey ba sinththan uyiza haaththa woththidi kawoti diza miishsheppe kompitere woykko lapitoppe goza miishshe ba kushshn oykidii de'es

Awash bank getetiza issi banke ketha , issi banke kethay dumma dumma qohetida asatas mado zaytetenne dumma dumma dhile imishe dizays betes.

issi kareeththa may'o maydda adey ba kushshani qalla woykko kooshe aaththiza issi miishe oykkidi haasayiishshe woykko asas yo'o yootiishshe dizayssi bettees

Issi ooso keeththan woykko issi mangiste ooso keeththani heedzdzu asati uttidi dizayssi beettees haasatuppe issi attumay mazakabishe woykko xuufe xaafishe dizayssinne nam,u macatikka xuufe xaafishe de,osola.

issi gita kataman woykko issi gitta bessane daro asaynne dumma dumma miishati shiiqidi dizayssi bettees hamishatappe leemisos kaamey asay dumma dumma caanettiza jaharkaneti hara hara miishati de7oosona

ta bettezayssi issi eriso woykko qoncisho awaashe banke geetettiza karetha medho galamen xaafeteda xoofey beettes ha xaafeyka nababetisi ye7awash bank addisu waanna misraabet inxa mesraya boota giza xaafey beettes.

keehipe qoodan woykko paydon daro asati dumma dumma medhora woykko dumma dumma malara diza may7o may7idi ha asatikka katama geddon woykko sisi keeththa tamay oykkishinne dhayssiza iison gakkiza asata geetettosona

heedzdzu attumati woykko heedzdzu addeti eqqidi diizayssi beettes addetappe issinozi sarotetha naagisiza woykko poolise geetettiza asati mayza may'o may'di karetha qoofe huphen woththidi dees

Gita wolqama keethtey issi kataman keexetidi dizayssi beetes ha keeththeyka gitatehayi woyiko dhoqatethayi gaddepe ichchachu pude dhoqidi dees.

Issi kehippe lo'iiza keththa woykko kehippe malaliza keththa kexxeti dizaysa ha woddey ehidda asay iza bolla utiza ayfes loiza oyddeti ossetidi de'ossona'

Issi gitta kattaman woykko diccida kattaman giitta woykko adussatethay kehippe dhoqqa gidida keththay kexxetidi dizayssi bettes ha keththas adussatethayka biitappe aho dhoqatethay de'es.

Issi gita kataman woykko diccida kataman gita wolqama keeththey keexetishe dizayssi beettes. Ha keeththeykka keexetishe dumma dumma miththata shiishshidi ha miththata dhishkidi iza bolla eqqidi asay keeththe keexishe de'es.

Issi gitta dicida kathamani wolqqamma keththete kexetti dizayssi bethes. Ha keeththe betizayssikka Arba mincce gidon gitta hospiththale woykko hi zilaytan marraqethida gitta hospiththale getethes.

qoodani tammufe dariza asati ubbetikka kawo oothancha gidizayti essi keeththa kessa bolla woykko penge bolla eqqidi ubbatikka ba kushya idimmidi diza misile bessees

Tammuppe dariza dumma dumma asati eqqedi de'osana ha asato giddon leemisos beettizayssi dugeha Tiophiya kilile aysso aawa daanna Xalahon Kebedey beettees

Issi gita keeththey woykko gitta wolqama keeththey diza issi beettes. Ha keeththasika huphiya bolla itophiya bandiray eqqi des. Ha keeththe bollaka salo meran xaafettida yetophiya bete mezege betenna yebete mexaafeti agilgilot giza xuufay xaafettidi dees.

Qoodani keehippe daro asati attumatinne macati gashe naytikka ubbay issi keeththe matan eqqidi ubbaykka ba kusheyan tophiya bandara oyqqidi de'ettes.

Ha bettizayssi issi diccida katamanne woykko gita katamanne keehippe ayfes lo'iza woykko malaliza gitta keeththe keexettidi dizayssi bettees ha keeththeppekka simthe baggara dumma dumma mithati de'oos.

Issi gita kataman woykko diccida katamanne keepe malaliza woykko lo'iza keeththey keexettidi dizayssibeettes ha keeththeppekka sinthe baggara dumma dumma ciishati woykko mithati toketidi de'oosonna.

Issi dalga woykko adussa keeththe keexetti dizayssa matani dumma dumma booththa medhora diza kaame woykko hawodey ehida tammufe dariza kaameti eqqidi de7ettes.

Dumma dumma kaameti issi dalgga sohon woykko issi dalgga bessan shiiqqidi booththa medhora diiza kaameti miththa garssan woykko miththa giddon eqqidi de'ettes.

Daro asati issi hospitaale woykko aakkime keeththan saketidi diza asa oychchanas gelidi eqqidayssinne issi saketiza asay ba ichchiza algga bolla zini'idi dizayssi beettes.

Heedzdzu macatinne nam7u attumate issi saketidi diza hargancha oychanas geleti ubbetikka ha hargancha oychishe eqqidi dizayssi beettees.

Issi harganchay saketidii dizayssa dugge ha kalile ayso aawa daanna xalahun kabade woykko duggeha itoophiya kalile ayso aawa daanna xilahun kabetey ha saketida asa oythishe dizayssi beettees.

issi addey kumetha may7o7a may7idi ba qoodheni xibaweppe oosettiza dunguza may7o xaxidi hawudey ehida miishe woykko komputere geetettiza miishe ba sinthan essidi woykko oyqqidi be ishe deees

Issi addey xibabeppe ooththettida may7o woykko dumbuza geetettiza may7o ma7idi ba kushane kooshe woykko qaala dhoqu ooththidinne aaththiza miishe ba kushen oyqidi haasayishe deees

Issi haakime keeththani dumma dumma asati uttidi ba dosatethan woykko ba shelene basuutha haakimes immishe dizayssinne nam'u haakimeti issinezi ekkishenne issinezi xaafishe dizayssi beettes.

nam7u macatinne nam7u attumati uttiti dizayssi beettees ha nam7u macatikka ba kiyon gashe nayta idimmidi haakime keeththani nayta akamisanas uttidi tara naagishe de7ettes

Dumma dumma asati oyikko qoodanne usuppuna gidiza asati issi miishe caaniza kaame bollappe miisha woykko mitha asi iza bolla ichiza woykko ziniiza alga ehidi wothishe asati de'oosona.

1addey bootha mayo mayid ba kushen koshe woyko qala asas dhoqu othid gathiza mishe oshacha kushen oykid eqidays betes.

Ha betiza katamay arbaminche katama gidishn ha katamanika keehippe lo'iza dumma dumma mithat , cishatinne keehippe lo'iza ogey woyko asphaltey dizays betes.

Issi keeththey zo'o medhon tiyetidi dizayssi beettees ha keeththeppe guye baggara dumma dumma miththati toketidi de'etes ha miththatu matankka dumma dumma melida maatati de'ettes.

issi koronte giigissiza asay koronte shubo bolla woykko koronte shuboy iza bollara aadhdhiza mitha bolla ke7idi iitida koronte giigissishe deees oyddu addeti koronte shuboy issi bagge aadhdhidayssa dafidi moolishishe de7eettes

Qodani ichasha woykko usuppun gidiza macati issi mayo sikkiza soohoni ubbetikka mayo sikkiza miisheni mayo sikishe woykko mayo giigissishe dizayssi beettes.

Qoodani keehippe daro asati abbaykashe gede issi suuthu dosatethan woykko ba shenen immiza bessane suuthu immishe dizayssi beettees haasatu giddon deboge tophiya kalile aysso aawa daana xalahon kabadaykka beettees

dumma dumma dhale bayziza keeththane dumma dumma phaleti ubbaykka maadhan maarane shiiqidi uttidi dizayssi beettees madhaleyka shammikko asanne dumma dumma meishata go7es

Hayssi beettizayssi issi katama giddon oosettiza shuchchatappe masetidi oosettiza oge woykko kobilisto oge gidishin ha ogeykka irani woykko dumma dumma haroni mooretidi bookketishe dizayssi beette.

ha beettizayssi wolqama keeththe gididi ha keeththeyka hawodey ehida mashine woykko hawodey ehida simminto ooththiza dumma dumma meishati dizayssi beettees

Qodani oyddu asati issi zo7o malara diza kame bolla koronte woykko asas poo7iza miishe ba gidon shiishi oykkidi koshiza shaatin yeddiza miishe kame bolla caanishe de7eettes

issi keexettida gitta woykko adusatethayka geessay gita gidida keeththay keexetti qorqoro keeththay dizayssi beettees ha qorqoro keeththa issi issi asati ubbaykka ba kushean booththa malara diza qalame tiiyishe de'oosona

dumma dumma may7o hoykko xibabefe oosettida dunguza geetettiza may7oy bayzettanassi issi keeththanne giigidi dizayssi beettes issi karetha may7o may7ida addeyka dunguzata geddon eqqidi dizayssi beettees

Isi katama giddonne shuchchafe oosettida oge woykko koblisto geetettiza ogey ira haaththaninne di'one mooretidi bookketidi woykko ogezi mooretidi dizayssi beettes ha ogezuppe ushachcha bagganinne dirsa baggara orqoro keshay keshetidi deees.

Quwadan keehippe daro asati oge hamettishe dizayssi beettees haasatu giddon issi asey dugge ha kelele oykko dugge ha tophiya kelile aysso aawa daanna lahun kabbadaykka hasatu giddon beette

Asa saroteththa naagisiza polisse geetetiza asati ubbati attumatinne maccati issi mala mayo mayidi ba hashe bolla massara woykko xiita geetettiza miisha oykkidi de7eetesi.

Dumma dumma asati atumatinne macati ubbatika eqidi issi mala mayo mayid ha mayo mayetidaysika pirde kethan oshachanne njadirsa xelidi pirde asas paradiza pirde dayinati woykon pirdanchati mayiza mayo mayid de'etes

Qodani keehippe daro asati macatinne atumati ubbayi shiqidine boththa woraqata ba kushiyan oyiqqidi ubbayika eqqida keththa woykko gita keththa sinthan de'osona

Payddon kehippe coora asati ubbaykka atumayka maccaay issippe gididi kareththa kummetha maayo mayidi ha mayoyika pirdde keththan asas pirde pirddiza asati mayiza mayo mayidi de7ettes.

issi addey debube kelile oykko duge ha kelile asata sarotetha naagisiza asati may7iza polise may7o beetettiza may7o mayti pahuphe bolla qoofe woththidi uttides

Issi salo medho mayo mayida addey ba kushan kooshe woykko qaala dhoqqu ooththidi asas gaththiza miishe ushacha kushan oyqqidi ha addeykka asas dumma dumma kiitata aaththishe de7ees.

Haysi betizaysi ichashupe woyko usupun adeti eqidi issi karetha mayo mayizaysi pirde kethati ma'iza mayo boncho mayo mayidi asata kushe bola dentisidi c'aqisishe des.

Qoodani nam'u tammu gidiza asati bonchcho mayo woykko pirdde keeththan diza asati mayiza mayo eqqidi deettes ha asatu giddoni mayo mayonta diza asaykka de'es ha asatikka guye ha asatuppe guye baggara wolqqama woykko gita keeththey de'es.

issi addey issi ooso ooththiza keeththani pirde keeththani ba pirde paradiza asay may7iza kumetha may7o maydi uttidayssinne ha addezas sinthe baggara salo modhora xaafettida xuufey dizayssi beette

Issi miishe woykko asi erana mala qoncisiza woykko erisiza miishe xuufen woykko xaafeti diiza yssibeetees ha xaafekka yegammu zoon pirdi beetochinafitite qwaamat asirar sirat lemmashashe letesa gache zoonawi medije geetettiza xaafey xaafettidi de'e.

Dumma dumma asati maccatinne attumati issi heerani iita miisheti wodhdhidi dizayssa asay ubbay keyidi pittishenne akkabaabeza woykko heeraza geeshishe dizaysi beettees.

Dumma duma miishata caaniza booththa kaame issi giita keeththa gidon eqidi dumma dumma iita miishata woyko haaththa uyetida mishshata kaame caanishe dizayti beetees

Dumma dumma asati aaho woykko dalga oge pittishe woykko ogeza geeshshishe dizayssanne ha ogezara issi kaamey ogezappe pittetida iita miishsheta wora epanas caanishe dizayssi beetees.

dumma dumma asati woykko paydoni daro asati issi ogey mooretidayssa woykko iitidayssa pittiza miishane ubbatikka pittishenne ogeza lo7athishe de7oosona.

issi shuchchafe umasettidi woykko shuchchafe giigiti oosettida dalga ogen issi iita iita miisheti wodhedi dizayssa issi iqaata woykko miishata caaniza kaamey ha iita miishata caanishe dizayssi beette

issi diccida woykko dichcha diza katama giddon dumma dumma kaameti eqqidi dizayssinne ha kaametoppe guye baggera issi iita iita miisha denthiza kaamey oge bolla wodhdhiza iita miisheta denthishenne ogeza lo7athishe de'es

Dumma dumma asati ba kushani iqa woykko iita ogen qolettida miishata iita miisha pittishe woykko denthishenne ogeza woykko heeraza lo7athishe dizayssi beettes.

habettizayssi dumma dumma iita miishati wora woykko issi iita miishe wodhdhiza sohon wodhdhidi keehippe daro gididayss shiiqidi dizayssanne issi biitta sugiza kaame ha iita miishata sugishe dizayssi beettees

dumma dumma asati ubbetikka ba kushen akaafa geetettiza iita miisheta denthiza miishe ba kushen oykkidi ogey mooretidayssa woykko siyisi heeray mooretidayssa asay geeshishinne lo7ethishe de7ettes

keehippe daro iita miisheti shiiqidi de7osona ha iita miishato giddone nam7u gashe nayti iita miishata ehidi yeggish de7eettes issi kaameykka ogera gede hamettishe deee

Paydoni kehi corra asati maccati attumay ubbaykka eqqidi dizzayssi ha asattikka bahupheni salo medho qobbe wothidi dumma dummamishappe osettida mayoo mayidi de'ssona.

ha wodey yehida itiophiyan diza asi bana erisiza woykko qoncisiza miishe payda geetettiza matawaqa bessiza issi misiley dees ha misileyka yifayda digital metawaqiya leman min yiqiqimal giza xaafey xaafettidi dees

Hawodey ehida miishe gididi habettizayssi payda liyu qudurowan ba7andi deqeqa giza fidaley woykko ssa geetettiza amaratho xoufe xaafeti di dees

ha beettizayssi issi qonciso woykko eriso gidishin ha erisoyka ye banki hisabuwan kefayda metawaqaga yastesa siro gees hayssa gussay banke paydoza ha wode ehida itiphiyan diza asa qoncisiza miisha woykko fayda geetettizayssara gaththite yaagees

paydoni keehipe daro asati attumatinne macati ubbaykka issife shiiqidi dizayssibeettees ha asatikka ubbay issi mala qoofe ba huphe bolla wothidi de7eettes

issi lo7iza woykko malaliza keesse giddonne issi macasiya karetha caamma aaththada sure gixada sure bollarakka harha medhora woykko dumma medhora diza may7o may7ada ba kushan silke oyqada eqqadus

Issi addey eqqidi kumetha may7o may7di kumetha may7okka karetha may7o garsera booththa may7o may7di issi madrke bolla eqqidi asas kooshe dhoqu oooththidi gaththiza miishe ba sinthan woththidi haasayishe de7ees.

Paydoni kehippe daro asati issi keetha gidoni ubbayka issippe shiqidi hasayetishe woyko zoretishe dizaysi betees. Ha asatu gidoppe lemisos Arba minc'e ayso aawa dana Damise Adimasuynne dugeha tophiya ayso aawa dana xilahon kebedey beetes.

Oydu atumatine hedzu mac'ati issipe utidi ayfe tuke pentisidi ubatika ayfe tuke sineni duqidi uyishe dizaysine duma duma qurse woyko tukera metetiza qurse getetizaysa asati mishe de'osona.

Duma duma asati issi guitar keetha gidoni uttidi asayka ubbay zoretishenne tobetishe dizaysi betters. Ha asayka issi yoho birsha asi issay issara zoretishenne hasayetishe de'etees.

Issi addeyi baa kushshiyanne koshshe woyikko qala dhoqqu oththi asasi gaththiza mishshe oyikkidi hasa'ishshe de'ees.ha addeka arbaminche katama ayiso dana mesifine manza getteetes.

Qodan keehippe daro asati woykko dumma dumma asati shiiqi utidi siyishe woyko hasa'asa siyishe de'osona. Ha asatika dumma dumma medhora diza mayo mayid issoy issoy ba huphe bolla dunguza woyko xibabeppe osetida qope wothidi de'es.

Ha beetizayssi nam'u asata gidishin ha asati nam'atikka kareththa issi medho mayo mayidi dizayssi beettees ha asatu giddoppe issinozi Itophphiya dere aysso aawa dokter Abiy ahimede getetes.

Issi macasiya Botha mayo mayida ha maya bolla giste misiley dizaysa mayada issi koshe woyko qala dhoqu othidi athiza mishara hasayishe dizaro besese

Ichchaashu asati kumeththa mayi'o maydi eqqidayssi beettes ha asatu giddon duge ha tophphiya killile ayso aawa daanna Tilahun kabadaykka ha asatu giddon beettes

nam'u asati uttidi haasha'etishe de'ettes issi attumaynne issi macay beettees ha ha macasiya addisaba katama aysso aayo daanna woykko mishiro adanech abbebe geetettawus

Qoodani usuppun asa gidizayti uttidi kath mishe dizayssi betees ha asatuppe issi macasiya kumetha booththa may7o may7ada bazenthanne tukke doqanas oykko ayfe tukke doqana sine geegissashe de7awus.

dumma dumma asati eqqidi dizayssi beettes ha asatuppe nam7u asati dunmuzafe oosettida woykko xibabefe oosethiza dummuza getettiza may7o mayti dizayssanne asati sarotetta laamettishe dizayssi beettes

daro asati ubbatikka caala asati woykko cima asati para bolla uttidi woykko para koori togidi ubbatikka booththa mayo mayidi ba huphe bolla qoofe woththidi ubbatikka kushe pude bolla denthidi de'ettes.

issiaho goshsha gade giddone issiyaddey bootha mayomaydi ba huphe bolla qoofe wothidi dizayssinne ha goshsha gaden badala geetettiza katha qommoy zeretidi diccishe dizayssi beettees

Qoodani woykko paydon keehippe daro asay cora asay keyydi issi katama gidone bandara dhoqu wooththidi mangiste doorite gizayssa erisishenne woykko yexishe de'ettes.

Dumma dumma asati ubbetikka ba huphe bolla booththa qoofe moththidi asati ubbetikka oge hamettishe de7ettes haasatu giddon beettizayssi gammo zoone aysso awa daanna demise adimasinne duge ha tophiya kelile aysso aawa daanna tilahun kabbaday beettees.

Issi keehippe dalga abba giddoni woykko dalga haaththa giddoni ha haaththa giddoni issi zuma masatiza sohon woykko dhoqa sohoni keeththe masatizayssi keexxettidi dees

Nam7u attumatinne issi maccati eqqidi de7eettes. Ha heedzdzu asatappe issi macasiya ba kushen qaala woykko koshe dhoqu ooththidi aaththiza miishe ba kushen oyqqada karetha mayo mayada eqqadus.

issi ao keeththa giddon keehippi paydon daro asati ubbayka sheekidi ba kushyani obaayle woykko silke geetettiza wodey hida miishea oykkidi ubbaykka be ishe diizayssi beettees

Qoodani laapuna gidiza asati oyddu macatinne heedzdzi attomati ubbetikka issi gitta keeththe giddon eqqidi dizayssi beettees haasatikka ba kushe idimmidi eqqidossona.

qoodani keehippe daro asati ubbaykka maaran maaran eqqidi dizayssi beettees ha asatappeka sinthe baggara eqqida asati macatinne attumati ubbaykka booththa may7o ma7idi de7oosona

qodani keehippe daro asati attumatinne machate ubbaykka sheekete baasse koshshiza dumma dumma matawaka woykko iza bessidi kare ke iza miishe ekkanas be ishe deyosona

Asa saarottetta nagisiza ba bonchcho may'o mayidi ubbettika be kushshiyanni masara gettetiza miishsha oykkidi ubbettika esporte woyko bolla mintetho otishe dosonna.

Issi gitta keththa giddon duma duma asati attumatinne maccati de'ettes ha asatikka asa saroteththa nagisiza asata woyikko polliseta giddishe ubbayikka yohha woyikko tobbetishe cugan cugan hasayetishe dettes.

Asa saroteththa woykko asa naagiza issi polise geetetiza asay gita wora giddon eqqidi miththa beyxxen cukkishe woykko qanxxishe dizayssi beettees.

Qoodanni keehippe daro asay issife ke'di dizayssi beettes ha asatu giddon issi sarotetha naagisiza woykko asa sarotetha naagisiza addey ba kushen xiita oyqqidi dizayssikka beettes.

dumma dumma asa sarotetha naagisiza asati woykko poolise geetettizayti issi keeththani ubbaykka shiiqiti hasayettishe woykko tobetishe dumma dumma qofa bolla zoretishe deyosona

daro asati issife shiiqidi dewestes ha asatu giddon issi addey dunguza keetettiza xibabeppe oosettida may7o maydi dizayssinne dumma dumma sarotethaasa sarotetha naagisiza asati maata ba kushani oyqqidi dizayssi beette

Qodan kehipe daro asati macati atumati ubayka issipe shiqidi issi besan utidi de'osona hasatika yekishe woyiko azanishe de'osona

Hedzdzu asati utid de'osona, ha hedzdzu asatappe nam'atima xiababeppe ostida gita qope wothid de'osona

.qoda daro asati ubatika issi bolla dizaysa betes havastu gidon tophphiya dere ayso away doctere abiyi aymede ha asatu gidon betizaysi dee's

Nam'u asati issippe gahetidi sarotetha lametishe de'osona , ha satuppe issi itophiya gade ayso awa doctere abiy ahimede getetes.

Dumma dumma asati qoodan laappuna gidiza asati usuppun attumatinne issi maccay dizayssi beettees. Ha usuppun attumatikka issi medho kareetha mayo mayidi dizayssinne issi maccashiya bootha mayo mayada de7awus

Nam'u asati uttidi dizayssi beettes ha nam'u asatikka issi medho karetha may'o maydi oyde bolla uttidi deettes ha asatuppeka issinezi tophiya aysso aawa doktore awi aymede geetettes

dumma dumma asati eqqidi dumma dumma ayfa ayfeta woykko daan7o unka unkota ba sinthan wothidi haasatu giltonikka itiopphiya dere aysso aawa dotr abi aymedeykka deees

qoodan keehippe daro asati attumatinne macati ubbaykka uttidi dizayssi beettees ha asatu giddofe nam'u asati xibabefe oosettiza gaammo dunguza geetettiza qoofe ba huphan wooththidi kusheyan xambaro oykkidi de'eettes

Ichacsho attumatinne issi macazsi issi tamareso masatiza keeththa giddon ubbaykka ba kushen uyettiza haatha hoykqidi hametishe deettes hasatappeka nam'u asati xibabeppe oosettida dunguza geetettiza qoofe ba huphe bolla oththidi de'eettes.

Godani keehippe daro asati ubbatikka ba kushen qara miishe woykko qoncura geetettiza miishe oykkidi dumma dumma asatikka uttidi issife haasaya siyishe woykko asi yootizayssa siyishe dewosana

Ha beettizayssi haa wodey ehida maththa kooththe woykko haa wodey ehida maththati izan shiyida woykko eessa eessana malla maaddiza kooththe gididi asasi maaddo immees

Issi addey karetha may'o maydi garsera booththa may'o maydi qoodheni karabate geetettiza woykko kumeththa may'ora mayetiza miishe qachidi ba ayfe bolla manaxire woththidi dees.

qoodani keehippe daro asati issi gitta keeththa giddon uttidi ubbaykka hasayettishe woykko tobetishe de7ettes hasatu giddonka issi addey xibabefi oosettida gaammo dunguza geetettiza boncho may7o may7idi deees

Goodani tamma gidiza asati ubbatikka ba kushan ooratha booththa qorqoro oykkidi dizayssi beettes asatikka ha ooratha woykko booththa qorqoro dumma dumma qofettida asas immanas oykkidayssi erettes.

issi macashiya karetha may7o mayada garsera bootha may7o mayada deawus ha maceyppe guye baggara itiyophiya bayndara geetettiza heedzdzu medhora diza miishey deees

qoodani keehippe daro asati ba kushan uyettiza haaththa oykkidi issi keeththe matara ubbetikka ba huphe bolla qoofe woththidi hamettishe dizayssa bessees

Qoodani keehippe daro asati mitha bolla uttidi dizayssinne eqqidi diza daro asati de'osona haasato giddon asa sarotetha naagisiza pooliseti mayza mayo maydi eqqida asatikka de7ette.

oyddu Asati issi kethan uttidi hezhzhu atumatine issi macca hezhzhu atumatine issi Mala kareththa Mayo mayidi ba sinthan Botha waraqqata wothiddi hezhzhayika ba sinththan uyiza haththa wothiddi hezhzhayika dapishe dizayssi betees

1 giya gidon dumma dumma mithat dizays betes , lemisos ha dummy mishatappe ayfa ayfet woyko dan'o diza getetizayt Des. Lemisos xaxetida santhe, abokado, timatimenne muzet dosona.

heedzdzu attumatinne issi macasaya issi soho giddoni tukke woykko ayfe tukke pentisada issi macasiya isine giddoni shaaye woykko sukar geetettiza mal7o miishe yiggashe de7oos

Timirte keeththani dumma dumma tamareti tamarishe dizayssi beettees hatamaretikka astamarey oysha oychin oyshasi malse zaaranaw ubbetikka ba kushe kessishe de7osona

issi giya gittoni asay bayzishenne shammishe dizayssibetes aasatikka dumma dumma miishati miishata ba sinthan wothidi bayzishe deeettes leemisossi kaaroteta qaysiretanne dumma dumma miishati de7ettes

Issi gitta kataman woykko walqama kataman walqama keeththe keexetti dizayssi beettees ha keeththe giddun qoodan keehippe daro asati uttidi dizayssikka beettosona.

Issi giya giddon dumma dumma asati dumma dumma miisheta shammishenne bayzishe dizayssi beettees hasato giddoppe issi macasiya basinchane dumma dumma ayfo ayfeta shiishada wothadus.

paydon keehippe daro tamare nayti issi timirte keeththan uttidi tamarishe dizayssi beettees ha tamaretikke xaafishenne dumma dumma ooso ooththishe dizayssi beettees

Qoodani keehippe daro gidida asati ubbaykka issi keeththa giddonn shiiqidi uttidi attumatinne macati ubbaykka issi bolla dizayssibeettees ha asata sinthan issi addey eqqidi asatara hasayishe deees

Issi gade bookkiza woykko biitta bookkiza kaamey dizayssi beettees ha kaameykka esseessi wolqama gidida asa wolqafe dariza biittata woykko shuchchata bookkanas maades.

Kehippe dalgga woykko aho worra giddoni issi addey botha camma athidi bandirra getetizayssa ba hashe bollan oyqqidi worazza giddon eqqidi de's.

Issi gade giddora keehippe wolqaama haathe woykko bootha haathe goggishe dizayssi beettees. Ha haathe matani dumma dumma ciishshara diza mithati woykko mithati diccidi de7ettees.

Haysi bettizayssi gammotho qalan woykko maata keththa miththappe woy dumma dumma woyshetape kexxetiza keththe gidishin bolla baggara maza gettetizassan kametidi de7es ha keththeppe sinththe banggara banggay dizaysika bettes.

Issi dalga gade gidon oydu woyko ichachu asati eqidi dizays betes ha asatu gidope issi huphe ixike woyko huphe binany botho gidida ade asatu gidon eqidi de'es

Issi dalgga wora gidoni nam'u mac'ati eqidi dizaysi beetes. Ha mac'atikka nam'aykka c'ama athidi issi Mac'asiya zo'o medhora diza mayo mayada eqadus

Payiddon tamuppe darizza asati attumatinne maccati ubbetika gitta wolqqama shucha garsan woyikko gongolo getetiza sooni ubbayika ha shucha garsan eqqidi de'ettes.

Keehippe cora asati woykko daro asati ubbaykka booththa medho may7o mayday karetha medho may7o may7day ubbaykka gitta wora giddora hamettishe dizayssi betees.

nam7u macati uttidi dizayssi beettes ha nam7u macatekka issi macasiya ba huphe bolla booththa qoobe woothada nam7u macatikka booththa shurabe moykko booththa may7o bollara may7di de7ette

issi macasiya aahoa woykko dalga wora giddon eqqada de'awus ha macasiyakka bollara xilatappe woykko xibabepfe oosettiza dunguza geetettiza mayo ba qoodhen qachchada eqqada miicashe de'awus

Issi dalga haaththe woykko abba giddon issi mithi ha abbaza giddon melidi eqqidayssinne ha melidi eqqiza mithafe guye baggera dumma dumma melida maatatikka de'oosona.

Nam' macasati issife uttidi dizayssibetees ha macatikka bollara booththa may7o maydi nam7atikka sure gixidi issi macasiya ba huuphe bolla booththa qoofe woththidara de7awus.

Hassi gitta haaththey gogishe dizayssi beettees haaththeyka gitta wolqama woykko aaho wora giddora gogishe deees haaththefe ushacha baggeynne hazirsa baggey ubbaykka wora kanchekko.

aaho gade gidon issi addey kumetha karetha mayo maydi ba huphe bolla booththa qoofe woththidi dizayssinne ha addezas sinthe baggara issi yancho geetettiza kafoy boykko yancho phuphile yeggiza kafoy dizayssi beettes

Issi timrte kethan woyko tamare sohon dumma dumma tamaret eqidinne ha wodey ehida itophiya gidon issi diza asiy eson kesanas koshiza fayda getetiza mishe tamaaret mazagabetishe dizaysi betes.

paydoni ke'hippe daro tamare nayti tamaresoppe ke'idi ubbaykka issi meedhdho may'o may'idi ubbaykka salafettidi eqqidayssi boykko maarani eqqidayssi bettees ha tamaretu matankka issi astamare hara meedhdho may'o may'idi eqqidees

dumma dumma asati ubbaykka maarani eqqidi de7eettes ha asatikka macatinne attumati ubbatikka ba hupheni qoofey woththiraytinne wotho nayti ubpeti maarani eqqidi de7oosona

paydoni keehippe daro asay attumay macay cimay yogay ubbay issife maarane eqqidi ubbaykka maara naagidi dizayssi beettees ha asayka taran eqqidi tara naagish de'ees

Paydoni keehippe daro nayti gashshe nayti attumatinne macati qoodan keehipe daroti issi bessane shiiqidi maaran maaran eqqidayssi beettees.

issi medho may7o mayda tamare nayti attumatinne macati ubbaykka issife shiiqidi itiophiya woykko molla itiophiya derey bana erissanas woykko bana qoncisiza payda geetettiza matabaqa ekkanaas mazagabetishe de7osona

dumma dumma asati eqqidi dezayssi beettes haasatu giddon leemisossi duge ha itophiya kilile aysso aawa daana xilahon kabadaynne gammo zoone ayso aawa doktor deemise addimasoykka haasatu giddon beettes

qoodani nam7o tammufe dariza asati attumatinne macati ubbaykka issife shiiqidi ha wodey ehidayssa woykko payda geetettiza issi asay itiophiyan dees gaanas bana qoncisiza miishe mazagabettishe woykko xaafettishe deeeta

dumma dumma asati woykko dumma dumma macatinne attumati issife shiiqidi deqqidi de7oosona ha asatoppe guye baggera tuutha geetettiza dooza qommoy dizayssikka beettees

Issi macashiya uttada ha wodey ehida itiophiyan diza asay bana qoncisiza matawaqa woykko faydan geetettiza miishe mazagabetashe issi macashiya nam7u kushe wothada mazagabettashe woykko xaafettashe de7awus.

Qoddan daaro giddida attumati ba kushshan dumma dumma mishshata qodhdhen athidi dizayssi bettess ha nayittika ubbetikka kuwasse ka'ii simiddi uttidi dizayssi bettess.

Issi kuwase kaa'iza besani duma duma kuwase kaasanchati kuwase kaa'ishe dizaysi beetes kuwase kaase issi asasi keehipe daro gidida go'ata imes.

Issi kuwase kaza medan kuwase ka'ishe dizaysi hezape dariza nayti eqidi dizaysa ha natupe guye bagara gashe nayti kuwase ka'ishe diza missiley betetes

Issi dic'ida dereni wolqama woyko gita deretu gidon issi kuwase ka'etiza kuwase kasa sohoy woyko besay kehipe daro asayka ha kuwase ka'etizaysa be'ishe dizaysa beses.

Issi kuwasse ka'iza bessan kuwase ka'iza kaassanchchati ubbaykka salo medhira diza mayo mayidi ubbatikka caamma aaththidi daro asay guye baggerakka eqqidi be'ishe dozayssi beettes.

Issi attumaynne issi maccay itophphiya woththanchchata gidishin dubaye geetettiza meedan woxxidi ha itophphiya woththanchchati xoonidi baa qoodhe bolla anjjo woykko worqqe geetettiza miishshe aaththidi dizayssi beettes.

Ussuppun attuma naati ubbetikka isporte keeththan gelidi ubbeti isporte ooththi simmidi ba kushen ubbatikka mayi mayennan mayo kessidi ba kushe dhoqqu ooththidi de'osona.

Issi kuwasse ka'zza medan woykko kuwasse ka'zza sohon kuwasse ka'i simidi kuwasse ka'zza cuggathi issi nayi bita bolla gulbathidi nammu' kushe pude bolla denthidi de'ss.

Issi macasiya bakoshe koshe woyko qala dhoqu othiza asas gathiza misha oyqada hasayashe dawus ha macasiyakka botha mayo mayada micashe da'wus

Issi kuwase ka'iza besani dumma dumma kuwase ka'iza nayti kuwase ka'ishe dossona ha kuwasse ka'iza naytika issporte medan woyko kuwase medan ubatika ka'ishe dosona

qodani keehippe daro asay ubbaykka aaho dembani woykko dalga dembani upbetikka uttidi zo7o may7ora booththa may7ora dumma dumma medho may7o maydi deyoossona

Issi kuwase kaa'iza meedani woykko kuwase kaa'eyza bessan dumma dumma attuma nayti kuwase kaa'ishe dizaysi beetees. Issi na'ay kuwase tohoni dhiqidinne goole gelthanaas ekki bishe de'es.

issi medho may7o may7da kuwaase kasanchati kuwaase kaa7i simmidi ubbetikka ufayettishenne guppishe issi asay issi asara ubbaykka idimettishe dizayssi beettees

Dumma dumma kuwaase ka7iza nayti woykko kuwaase ka7iza attuma nayti kuwaase ka7ise dezayssi beettes ha kuwaase ka7iza nayti may7ida may7oykka arba mince kuwaase kaasancha cugati may7iza mayokk.

Keype qoodane daro asati kuwaase kaasse be ishe deizays eqoes hasabika daamma argamix filodewa ne alame hid filodewape quza deti kuza mooyo nawdi doa.

qoodani ichashu asati issi kuwaase ka7ettiza sohora woykko kuwaase kaa7iza bessara hamettishe de7eettes ha asatikka ba kushanne issi kuwaase ka7iza cuugati xoonikko imettiza woykko wanca geetettiza miishe ba kushen oyqqidi de7ettes

qoodani tammufi dadiza sati ubbaykka kowasi ka7iza may7o woykko suporte ooththiza may7o may7di ubbaykka issi sohon uyde bolla uttidi dizayssi bettees

isi kuwaasey kaa7ettiza bessani dumma dumma medhora diza may7o mayda oyddu nayti dizayssi beettees ha oyddu naytoppe heedzdzu nayti issi mala medho woykko zo7o malara dykko zo7o medhora diza may7o maydi deeette

Isporte ooththiza woykku isporte kuwase ka iza nayti nizayssinne ha nayti xoonidi ba qoodhenne worqe woykko medaliya geetettiza dumma dumma meeshe aaththidi de7oosona.

Issi kuwaase ka'iza sohon woykko toho kuwaase ka'iza bessanni dumma dumma nayti dumma dumma medho mayo mayidi ubbatikka ba tohone caamma aaththidi ubbatikka kuwaase ka'ishe diza issi beettes. Ha kuwaase ka'ettiza soppe gede baggara gitta woykko wolqama mithati de'osona.

kuwaase kaa7iza naati kuwaase kaa7i simmidi ubbaykka issi mala may7o bollara may7di camma aaththidi ubbaykka ba kushen haaththe dhoqu ooththi oykkidinne ubbati ufayetishe dizayssi yibeettees

Kuwaase ka7iza nayte woykko arba mince katama kuwaase ka7iza cugati issife kuwaase medanne kuwaase kaanas gelishe bolla ho7ethanas esporte ooththishe dizayssi bettees.

habeettizayssi issi sohone woykko issi bessani keeththa keexxanas maaddiza bulukete geetettiza miishe giigissiza ha wode ehida maashine gidishin hamisheykka asas eeson asay keeththe keexxana mala bulukkete giza miishe giigissidi immees

Issi Gita kethe woyko dhoqa gidida kethe bolla medhon xafetida xufey woyko xafetida xufey de'es. Ha xafeyka nababetishe asara ayir( air) porte ges

Issi daliga woyikko adussa ogera woyikko adussa asipalitera issi mishsheta canizza kame woyikko ayisuze getettiza kameyi dumma dumma mishshata canidi asasi gaththanas eki be'ishshe dizayiss betees.

Issi kehippe adussane wolqqama gidida haththa gita kaameti woykko gita eqa woykko gitta mishshata caani diiza kaameti ha haththa finishshe dizaysi bettes ha haththasika gede baggara dumma dumma demba gaden cishshara diiza maatati de7oson.

Paydoni woyko qodani ichashuppe dariza ha wodey ehida woykko koronte haylen oothize dumma dumma kameti de'etes, ha kametika bootha malara de'etes.

issi asa caaniza woykko asa issi bessappe hara bessa gaththiza kaamey woykko booththa medhora diza kaame asa caanedi ogera hamettishe dizayssenne ha kamezappe hadirsa baggera harey dumma dumma miishata woykko jarkaneta caanedi hamettishe deees

Issi aaho woykko dalgga keeththa giddoni dumma dumma qodani tammanne nam'uppe dariza booththa medhdhoradiza kaametti ubettikka eqqidi dizayssi betees

Issi keththey kexxeti wurridi dizzayssi bettes ha keththezassikka issi baggera issi gellizassoy doyya diizaysine gede baggeraka issi gello sohoy dooya diizayssi ha keththay booththa maalan tiyyetidi dizayssi bettes.

issi diccida katama gidton woykko gita katama gidton issi wolqama keeththe keexettidi diizayssi beettes ha keeththayka sa7a bollafe dhoqatethan tammu kusheppe dariza dhoqo giidi oosettidi deees

issi keeththe wolqama gidida keeththey keexetti dizayssi beettees ha keeththeyka sa7a bollafe dhoqatethanni nam7u kushe dhoqu giidi keexettidi deees ha keeththayka booththa malara tiyettidi de'es

issi dalga gade gettonni keehippe geessaykka adusha gidida issi keeththay keexxettishe dizayssi beettees ha keeththeyka biittafe dhoqatethay tammu kushe gidizayssa dhoqo giidi oosettidi dizayssi beettees

issi gita katamani wolqama keeththe keexetti dizayssi beettes ha keeththessi aduthatethay woykko dhoqatethay biittappe tammu kushe woykko tammu kusheppe darizayssa dhoqu giidi de7ees.

qoodani keehippe daro asati issi walqama keeththa giddon daro asay eqqudinne uttidi dizayssi beettees haasatikka ba sinthani tarapheeza geetettiza miishe wothidi deyossona

Issi katama gittoni hoykko diccida katama gitton gitta keeththe keexxettishe dizayssi beettees ha keeththayka sa7afe hoykko biittafe dhoqatethan ospun kushe dhoqu giidi keexettidi de7ees.

Issi timirtte keeththan woko tamaariza dhoqqa keeththan diza tamaare nayti ubbatika kaththa ba sinththan woththidi mishe detes.

Issi timirte keethani woykko tamare sohoni dumma dumma tamaare nayti uttidi ba sinththani qursse woykko kaththa mishe dizayssi beetees ha naytikka ubbaykka ba sinththani uyana haatha woththidi de'etees.

Ha bethizayssi dumma dumma qonciso woykko erisso xaffe gidishin ha xaffekka bolla bagara zoo' medhon xaffettidayss ( be debub ethophiya kilillawi mengistt timihirt birro gess) hayssikka gamoththo qaalani dugeha thophyya kililleni kawoththeta tamare keeththe gethethess.

Qoddani nam'u tammuppe darriza asati attumatinne macati ubbatikka dumma dumma medho mayi'o mayi'idi nam'u nayti zokkoni ba'o bayi'idi dizayssi asaykka maaran eqqidi dizayssi beettes

habeettizayssi gitta woykko walqama keeththe gidishe ha keeththeka gadefe dhoqatethan dduoyddu kushe dhoqu gidi biittafe dizayssa bessees

paydoni oykko qoodani nam7u tammoppe dariza asati dumma dumma asati dumma dumma madhora diza may7o may7di macatinne attumati issife eqqidi de7osona hasatuppe guye baggarakka gitta keeththey deees

issi macashiya booththa mayo mayada eqqadus he macasayeppe guye baggara issi adde karetha koote maydi oydde bolla uttidi de'ess ha nam'u asatuppe guye baggara issi tamare keeththay dizayssi beettees

Tamare sohoni gashe nayti uttidi tamarishe dizayssi beettees ha tamare tu giddoppe issi tamare badabtariya doyidi iskibrton xaafi shee dizayssi beettees

Timirte keeththan woykko tamaresohoni qoodan woykko paydoni daro xeetun taybettiza tamareti uttidi dizayssanne ha tamaretus dumma dumma astamareti ekkidi timirte woykko zore zorishe dizayssi beette

issi diccida derene woykko diccishe diza derene issi issi keeththey keexettishe woykko qoodan daro keeththe keexettidi dizay sibetees ha keeththeyka dumma dumma malara deees

issi temerte kieththani issi booththa mayo maydi woykko astamaretus imettiza boncho mayo maydi eqqida astamare ba kushan zo'o medhora diza eskbirotonne booththa waraqata oykqidi eqqides

issi bessane woykko issi aao gade giddoni issi wolqama keeththe keexxettidi dizayssi beettees ha keeththeykka oyddu baggara ubbazora gordettidi dizayssa woykko oyddu baggara polettidi diza keeththekko

Issi timirte keeththan dumma dumma maxaafatey shiiqidi tamareti nababbanas issi nibaabe soo woykko tamareti izan uttidi nababanas kanche maaddiza sohni daro maxaafay shiiqidi deees.

paydoni keehippe daro asati issi sohonne ubbaykka uttidinne eqqidi dizayssi beettees ha asatikka ubbbay issi bessa issi ase hasayishe dizayssa be ishe de7ettes

issi keeththa giddon dumma dumma tamareti woykko tamare nayti nababiza dumma dumma medhoora diza tamare maxaafati keehippe co qoodan woykko paydon daro maxaafati issi bolla shiiqidi de'eettes

timirte keeththan woykko tamariza sohon keehippe daro nayti uttidi tamarishe de7oosona ha tamaretikka issi medho may7o maydi dizayssanne astamarey oysha oychin ubba tamareti kushe kessishe de7oosona

issi bessane gaden upomite pooketishe dizayssanne ha booketidi diza bettafe habaggera oge horatha oge oosetishe dizay si betes ha ogezappe gadebaggera keehippe daro keeththati keexeti deyosona

issi timirte keeththani issi astamarey booththa may7o may7di issi saleyda bolla chookke geetettiza meeshan astamarezi xaafishenne nayta tamarsishe de7ees

Issi timirte keeththanni tamare nayti woykko gashshe nayti tamare soni ubbaykka issi medho may7o may7di ubba tamaretikka yiidi ba kushe geeshsha haaththann mecetishe de7eettes.

Issi timirti keeththan qoodani daro ichachu tamuoy oyddu tamu gidiza tamare nayti issi me dhoo may,o may,idi ba sinthan tamare maxaafa woykko izafibe tamariza maxaafay woththidi usubaykka miicishi dizayssi beettees.

issi gitta woykko dalga keeththa giddon asi iza bolla ichiza woykko zin7iza dumma dumma zin7o alga geetettiza miishey qoodani tammufe darizayssi diizayssi beettees

Dukiya itiophiya kelile ayssimaawa daanna dalahon kabatinne hara asati ba kushani issi misile woykko puulto haaththe puulto woykko haaththe goggiza misile oykkidi dizayssi beettas.

Issi osetiza ogeni woyko orathi osetishe diza ogeni oge gigisiza makina woyko oge issi mala gidana mala naqiza danxo getetiza kamey hametishe dizaysi beets.

Issi oge bokiza kamey woyiko oge goyiza kamey oge gidoni woyiko oge matani oge gidon eqidi igeza kesishe woyiko ogeza doyishe de'es ha kame osoyika gita mithatane gita shuchata ogepe denthes

Issi kehippe adusane dalga gidiza ogey osetishe dizaysine ha ogey karetha medhora tiye tiyetishe de'es ha ogen dumma dumma kameti fitishe lo'ethishe detes

Issi gitta kataman woykon dicida katamani duma duma ogey othishe dizaysika betes ha asatika oge ahotetha dalgisanas woykon dalgisanas ogeza gujidi othishe de'etes

issi ahotethay woykko dalga gidida aspalte ogenne nam7u makinatinne issi gashe heedzdzu tohora hamettiza bachache geetettiza makinay eqqidi woykko kaamey dizayssi beettees

Issi dalga woykko adursa ogey woykko asfalte geetettiza ogey de7ees ha ogezasi giddora issi kaamey ha woxxishey hees ogezappe ushacha bagkeynne hadursa bagkey aaho denba gidees.

Ossi aaho woykko dalga gade goyettidi dizayssi beettees ha goshshezappe ushacha baggin wora woykko barzaafe geetettiza mithe dizayssinne ha gushshappe hadirsa baggara dumma dumma mithati dizayssi beettosona

issi gitta woykko adussa ogeni issi addey ogezappe hadarsa baggara eqqi dizay sibetees ha gita ogezanka ogeza bookkiza woykko ogeza ooththiza gita kaameykka ogeza ooththishe de7ees

issi dalga ogeni nam7u kameti eqqi dizayssinne ha kameta bolla asay dumma dumma miishata caanishe dizayssibetees ha kametoppe hadarsa baggara asa sarotetha naagisiza woykko poolise geetettiza pooliseti mayiza may7o may7di eqqida issi addey deees

Issi dalga oge woykko aaho oge oosettishe dizayssi beettees ha ogezani dumma dumma medhora diza aspalte geetettiza miishe oosettishe deees ha aspaltezanne aspalte qalame woykko aspalte mala gidida miishe makinay tiishe deees.

Issi oge bookkiza woykko oge goyiza doyzore geetettiza kamey oge bookkishe dizayssibetees ha ogezappe duge baggara gita gata mithati de7eettes pude baggara dumma dumma nayti eqqidi ogey bookketizaysha be ishe de7ettes.

qoodani uddufun gitiza asati aaho woykko dalga ogey oosetishe dizayssa asati be ishe de7eettes haasatu giddon issi adde ba qoodeni dunguza geetettiza may7o xaaxidi de7ees

Nam'u Gita kethi kethetidi de'osona.ha kethatika dumma dumma malara diza salo mala medho tiyetidi dizaysinne kethati ayfen beyishin kehippe lo'iza kethatako.

Issi macasiya gogiza hatha jarkanenne duqashe dizaronne hara asati ta matani kehipe qodana daro asati eqidi de'izaysa besese ha asatapekka guye bagara qorworo kethay kexetishe dizays betese

Issi bessan oosettida geeshsha ushsha haaththan nam'u asati issi maccaynne issi atumay ba huphe bolla booththa kopiyo woththidi qoodhen dumma dumma xibabappe oosettida mayo xaaxidi kushe meecetishe de'etees.

Issi deressi koshshiza Wana Wana mishatuppe geshsha ushsha haththeyi Wanaa gididayissi ereetes.hayissi qase geshsha ushsha haththeyi oththetidi asasi haththeyi gogishshe dizayissanne nam''u macati haththa duqishshe dizayiss betees .

Issi deresi koshshiza miishatappe waanna gididayssi geeshsha ushsha haaththa gidishin ha ushsha haaththay izan shiiqidinne hara bessabessa banas maaddiza wolqama ginbey ginbettidi dizayssi beettees.

isi heerani diza asas koshshiza miishatappe waanna gitidayssi ushsha haaththa gidishin ha ushsha haaththay oosettidi ke7idayssanne tumma dumma kawo oosanchati ha ushsha haaththa asas anjidi immishenne ba kushe mecishe de7ettes

asatus koshshiza misatappe issino gididayssi geeshsha ushsha haaththa gidishin ha geeshsha ushsha haaththay issi bessane oosettidi heedzdzu sohora guggishe dizayssi beettees

Issi deresi kushshiza miishatoppe issino gitidayssi geeshsha ushsha haaththe gitishin ha geeshsha ushsha haathey oosettidi polettidayssanne ha polettida haaththani dumma dumma asati ba kushe mecetishe de'osona.

Issi bessane gitta wolqama gitida haaththa woykko geeshsha ushusha haaththati ha sohon shiiqidi haraso laalettiza gitta tankere woykko haaththa ba giddon si isshi oykkiza eqay dizayssenne ha eqa bolla issi misiley hashshu saron yideta giza misiley beettees.

issi heera asas kosshiza miishatoppe waanna gididayssi geeshsha ushsha haaththa gidishin ha geeshsha ushsha haaththay oosettidi kiyidayssa dumma dumma kawo ooththancshati yiidi haaththa anjishenne ba kushe mecishe woykko kushen duuqidi uyishe de7eette

issi bessani diza asas woykko issi matani diza asas kosshiza woykko koshshiza miishatappe issoy geeshsha haaththa gidishin ha geeshsha haaththay oosettidinne issi issi asasi bessiza sohoni beettizayssanne ha haaththay goggishe dizayssi beettees

Issi giitta woykko wolqama keeththe keexettishe dizayssi beettes ha keeththe keexxettishe dizayssa giddon asati dumma dumma medho may'o may'di ichasho addeti hamettishe de7'ettes.

Hessi beettizayssi issi deresi koshshiza miishatoppe geeshsha ushsha haaththay koyro gidishin ha geeshsha ushsha haaththay issi bootafe woykko issi bessafe bookketidi ke7idi habessani shiiqidi dumma dumma soho biza gitta wolqama ginbe geetettes